Nindeeba enjojo ibiri zirikutambura omu kishaka enyuma yazo hariyo emiti kandi

Nindeeba kimpanzi eri omu muti ekaba eriyo negamba erikweta ntaahi zaazo.

Nindeeba omushaija w'omubumbi arikuboneza ekibumbe kye kiri nka engyemeko. Akaba ariyo nakisigaho ibumba eryokukiboneza kugira ngu abone oku yakiguza

Nindeba esenene zikarangire bazipimire aha kigiko, ziriho niho bazitire.

Nindeeba amaizi ga omugyera garikutambura omu rubaju hakaba harimu ebibira hamwe na na ebibare

Nindeeba emotoka zipakingire ahu zirikwemerera, hariho ezindi ibiri ezirikutaaha omu ruguuto rwa rwagati, hariho abandi abantu abari omumaisho gaazo.

Nindeeba enju ziri seeri y'omuhanda omu maisho harimu obutebe n'obusituuru bukozibwe buri aha muhanda bw'okuguza enyima hariyo abakukora enyigi

Nindeeba ekinyonyi kiriyo nikiteekama ahansi kiine ebinyatsi omukanwa, enyima yaakyo hariyo obunyatsi bw'omushojwa buringwa

Nindeeba embogo ishatu zirihamwe ziri omupaaka erikushusha nka eine ekyerukwetegyereza ekyaretwaho

Nindeeba ekinyamaishwa ky'omu kishaka ekirikwetwa enkobe, kikaba kiri omu miti, enyuma yakyo hakaba hariyo endiijo enkobe.

Nindeeba abaana barikuruga kutaha amaizi bekoriire obudomora bwabo ahamutwe barikutaaha hariho abandi bari aharubaju barikubareeba.

Nindeba enju eyobekyirweho za gadenizi, harimu abantu babiri, harimu nana obuti bwa enkyindo.

Nindeeba ekizimbe kya karina kirina kiriyo nikyombekwa kitakahwire. Kyetorize akatimba k'erangi ya kinyaatsi

Nindeeba omuhanda gwa maramu ogurikuruga aha ruguto orwa korasi. aha mukono gwabumosho, hariho aha barikuguriza amajuta ga ebiiruka

Nindeeba akanyonyi kari ahagati y'omuti ahikatekamu omuti gwa kapurisasi ekinyonyi kiine erangi eya kinekye

Nindeeba omuvugi wa bodaboda ayemeriire akomireho ekitanda hariho omushaija arikutambura na n'abandi bali nkaaho ahaifo

Nindeeba emotoka eyemerire aha muhanda hariho abantu bari nka abari omu kataare k'ebitookye hariho omushaija ayineho egaari y'ebitookye arikubiguza ab'emotoka.

Nindeeba amaju ga obufuuha bwombekire bushatu bwine embuga eri k'eyomire enyuma y'obufuuha hariyo amaju ga kaanyina

Nindeeba abashaija babiri bashutami omwibaraza ry'enju barikuganira, enyima y'enju hakaba hariyo ka radiyo bahurikirize, enju yaabo neya ebidongo.

Nindeeba motoka ziriyo nizirabano omu tawuni bukaba buri omu mwebazyoomushana gukurenga enyuma ya emotoka hariyo ekizimbe kya karina hamwe na na ebikondo byamashanyarazi omu maisho

Nindeeba enyamaishwa ya kimpanze eri omu kishaka etembi omu muti erikwetegyereza eri nk'eine enjara

Nindeeba amaizi gari nka ag'omugyera garikuraba hagati ya ebibaare bibiri hariho nana ebinyaatsi

Nindeeba amaato gari ahakungu ondiijo ariyo naavuga eryato kuritwara aha nkungu hariho n'abantu babiri omumaisho g'amaato

Nindeeba esente ez'emitwaro etaano etaano baando ina zikomire kandi zitekyereine zikwasize hamwe

Nindeeba omuhanda gw'amaraamu gurikuza omu maka g'abantu, ahaifo y'omuhanda hariho eka y'omuntu na saindi z'eruguru y'omuhanda hariho endijo eka y'omuntu

Nindeeba emiyembe ekiri mibisi kandi ekiri ha kiti kyayo tekakuzire kuriibwa kandi tekakuzire yokusharuura, ekiriyo nekurra ha kati kayo

Nindeeba ebendera zamahanga ga Africa kwonka enyuma yaazo hariyo emiti

Nindeba emiyembe eri aha muti ekiri mibisi etakakuzire y'okucwibwa kugirangu eribwe.

Nindeeba ebiti bya ebifunzo bikaba birabize ebindi biriyo nibyoma ebindi bikyiri bito

Nindeeba obunyamaishwa bwa omumaizi buri aha mizito bari kubukara ahasigiri.

Nindeeba akashoozi kabyirwemu ekibiira kihango kandi obuseeri harimu endijo emigongo erikureebana n'omushoozi oguriho ekibiira

Nindeeba abaana b'eishomero bateekire amaju bariyo nibareeba bari nka abaine eki bariyo nibasiibura.

Nindeeba ebishushani by'amaju mingi, harimu abantu bari omu tawuni omukatare, kandi bakaba bari omukamigano.

Nindeeba omugyera gw'amaizi garikutambura kandi seeri y'enkungu y'omugyera hariho ekibira

Nindeeba emihoro, emihoro etano n'omutsyo gumwe, emihoro ekaba etyarize kandi erikworeka ngu neruga kugira ekiyatema.

Nindeeba emotooka zipakingire aharubaju rwenguuto harimu owaboodaboda arikuvuga hariho nana ahokupakinga akagari

Nindeeba ekinyoonyi ekibakweta etuuha kiriyo nikitambura omu kishaka, kiri kwetegyereza

Nindeeba kasasiro ah erunzire enyuma y'akatoyi ah harumu enju ekuzire harumu n'enju eyetoroize ebibaati.

Nindeeba enyamaishwa ishatu z'enturegye ziri omu eishwa emwe ekaba neeranzya enyima erikwetegyereza orikushusha oti haine ekyemereire omumaisho gaayo

Nindeeba esefuriya etekere aha mahega aharikucumbukamu omwika omuriro gukaba gutarikwaka esafuriya efundikize esefuriya ntaahi yaayo

Nindeeba enyiriri z'amashanyarazi getsimbire aha bikondo ahansi omurubaju nindeebayo amaizi gari nk'enyanja enyima nindeebayo enju n'emigongo eri enyuma y'enju

Nindeeba abalambuzi bashatu harimu abajungu babiri na omwiraguju omwe bari omwirindiro rya enyamaishwa omumaisho gaabo hakaba harimu enyamaishwa ibiri.

Nindeeba ekoobe eri omu muti eri nk'eshobiirwe kandi enyima yaayo hariyo amababi

Nindeeba abaana ba isomero bari omu kirasi nibashoma bakaba bariyo nibetegyereza abari omu maisho

Nindeeba abaana bari aha ruguuto nibatambura beekoriire enku barikuruga kushenya, abandi bakazi babiri aha rubaju bakaba bahekire abaana.

Nindeeba abantu barikwombeka enju aha rubaju rw'enyanja aha baka nibombeka bariyo nibashakaara

Nindeeba ekinyonyi ekirikwetwa kamuzinzi kyemereire omu kisharara ahagati omu maizi kigwereire eky'okurya

Nindeba omugabe ningashi Kabaka wa'buganda na katikiro wa Buganda hamwenana omusirikare bakaba bari omu'tenti ahi Kabaka yabire asitami.

Nindeeba amaizi gari hagati ya ebishozi omu maisho ga mushozi hariho ekibira hariho na namaju g'abantu gokuturamu

Nindeeba omuntu arikuraaba omu kikuubo, hariho abandi bashutami ahu ekikuubo kirikutandikira

Nindeeba abaana ba ishomero bari omukibiina kandi bajwaire enkaito na sokisi ezirikutukura

Nindeeba eby'emikono ebikozirwe ebirimu nk'esaati nana omwenda ogw'okwefubika bihanikire ahakiti.

Nindeeba ekizimbe kya kanyina kiriho eiziina rya mapeera nindeeba na n'iguru ry'erangi ya bululu

Nindeeba ebitokye bibiri bitemere, kimwe kiri aha mutwe gwa ekindi, ekimwe kyahutaraho kakye

Nindeeba omushaija wa omugurusi orikuvuga ekiharaani akaba ashemereirwe arikusheka, akaba ariyo natereeza ekiharaani kyeye.

Nindeeba emyenda ehanikire aha mugoye, endiijo ebiti birunzire ahansi enyima y'enju ezitiize orugo rw'oruyenje

Nindeeba ebibookisi by'ebihuumi bihanikirwe omu miti biri bishatu enyima yaabyo hariyo emiti endiijo n'enyanja

Nindeeba abaana bana bari omu maisho g'obufuuha bubiri, bari omu kunganiira , enyima y'obufuuha hariyo ekiti kya feene na n'eshoozi

Nindeeba abaana babaishiiki bashatu bekoreire abaafu ziriho omushenyi

Nindeeba omuserukare wa UPDF ayemereire enyima y'emotoka ya porisi ariyo nayetegyereza, abandi baserukare bakaba bashutami aha motoka ondiijo ayemereire agikwastireho

Nindeeba ekishushani ky'omwerere w'omwishiki arikuguza enyaanya, ezimwe zikaba ziri aha kitemere ezindi azikwaise omu ngaro kandi omu mukono gwa bumosho akwaisemu esente.

Nindeeba emigongo aha mitwe gw'emigongo hariho ahu bahingire kandi ahandi hariho ebibira bibyire

Nindeeba emyenda ehanikire aha mugoye enyima ya emyenda hakaba hariyo enju ekozirwe omubibaaho

Nindeeba abarikuzina amazina agaitu agobunyakare bakaba bariyo nibetereza kuza kuzina hariho abantu babiri babakazi barikuteera engoma

Nindeeba enjubu na ekyana kyaayo ziriyo nizirya ebinyatsi zikaba ziriyo nizitambura, enyima yaazo hariyo emiti.

Nindeeba omukazi ayekooreire ebafu erimu amashoni n'ebikopo arikutambura ari nkariyo ashobeirwe

Nindeeba enjubu ibiri ziri omu maizi zemeriiremu. Amaizi emwe gagishwekire kuhika aha mutwe hoona

Nindeeba embogo ina ziri ahakisharara omumaizi zaheeza kunywa amaizi, ibiri zikaba nizirukanzyana ezindi ziri kukuka nizigyenda.

Nindeeba embogo ina zikaba ziri aha rubaju rw'amaizi omu paaka zikaba ziri omu maizi aha kisharara zirikuruga kweyeshera

Nindeeba omushaija akaba ariyo nasindika egari enyuma yeye hariyo abandi bantu bemeriire bari kumureeba

Nindeeba ekizimbe kiri omu tawuni kandi nindeebaho omurongoti hariho na n'ekindi kizimbe eki barikwombeka, ngaruka ndebaho n'emootoka zirikuraba omu muhanda, ezindi zemerire.